Ku kigo mpuzamahanga beams twakiriwe n'umuyobozi waho yadutembereje mu vyumba vyinshi anatwereka icumba kibikwamo ama mashine ngurukana bumenyi twahabonye ameza mashi ariko ama mashine ngurukana bumenyi hamwe n'intebe nyishi mu mabara mashi

Uyu musi twatembereye kw'ishure rikuru rya Vugizo, iryo shure ryakira abigeme gusa, badutembereje mu mashure banatwereka naho abanyeshure baho barara, bafise uburaro bwiza harimwo ibitanda bigeretse kabiri.

kampikazi yatweretse agakoresho akoresha mw' ishure ,ako gakoresho kakaba kamufasha mu guteranya canke mu gukuramwo ,canke mu kugabura ,canke mu kugwiza, ibiharuro bibiri ,canke bitatu ,canke binarenga ,ako gakoresho kamufasha mu kumuha inyishu vyihuse.

Kw’ishure rikuru rya rya lycce Vugizo uyu munsi bateguye gusangira bateguye ama meza ari mu mabara yera bategura n'intebe nyishi ziri mu mabara abiri amabara, yera n'amabara atukura.

Ishure bita ete skamenge niishure ryiza cane rifise inyubako nziza z'amashure, kandi rikagira n'ibibuga vyinshi bakinirako muri ivyo bibuga bakinirako ntibibagiye ikibuga ga ciza cane bakinirako umupira w'amaboko.

Ku kigo c'ishure rya "SOS", twahabonye amashure meza cane; muri ico kigo c'amashure, harimwo igisata basomeramo ibitabo, ico gisata ni ciza cane, inyubako y'aho igeretse kabiri.

Ina ngorore yatweretse ibikoresho ashaka kujana kw'ishure muri ivyo bikoresho harimwo ikaramu y'igiti hakabamo n'agakoresho akoresha mu gusongora iyokaramu ye giti.

Kw'ishure mpuzamahanga binisi twatembereyeho uyu munsi batwereka mu mashure twahabonye ameza abana bandikirako ari mu mabara menshi n'intebe ziri mu mabara y'ubururu twahabonye ikibaho ca mwarimu n'amasanamu menshi.

Twatembereye kw'ishure rito rya Kayanza, aho badutembereje mu bwiherero bw'iryo shuri ,iryo shuri rikaba rifise ivyumba bitatu vy'ubwiherero, bukaba bwubatswe mu matafari ahiye busakajwe n'amabati ,ubwo bwiherero bufise imiryango ikozwe mu mbaho.

Twatembereye ku kigo c'amashuri yisumbuye, yo mu ntara ya ngozi ,aho batweretse icumba kibikwamwo amacupa y'ibirahuri menshi cane ,kandi y'ubwoko bwose akoreshwa muri laboratwari..

Twatembereye kw'ishure ritonya rya Kamenge amashure meza yubatswe mu matafari ahiye asakajwe n'amabati imiryango yabo iri mw"ibara ry'ubururu mu kibuga caho vyagaragara yuko akavura kazindutse karwa

Kamikazi na bagenzi biwe bahuriye inyuma y'amashure, bariko baraganira bavugana ukungene vyagenze mu mashure bari barimwo haza umuyaga mwinshi urahuha amashami y'ibiti.

Twatembereye kw'ishure rito rya tene abanyeshure bose isaha zibiri zo mu gatondo bari mu mashure yabo bariko bariga twabonye mu kibuga caho nta munye eshure niumwe yariko arakina tuhabona nigiti kinini kiri hagati mu kibuga.

kw'ishure rito rya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura batweretse ivyumba vy'amashure yaho yubakishijwe amatafari ahiye hakabamwo n'intebe z'ibiti zikomeye n'ikibaho kiriko urudome a ku mpande twahabonye akabati ka mwarimu

Jerome ari mwishure, imbere yiwe afise ikaramu hamwe n'ikaye irimwo umwimenyerezo w'ibiharuro bamuhaye ngo akore.

Kaneza bamugabiye ibikoresho vy'ishuri harimwo amagome icumi yo gufuta hakabamwo ikaramu y'igiti imwe hakabamwo udukoresho dutatu two gusongora ikaramu y'igiti.

Uyu musi isaha zini zo mu gatondo abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu bari bafise icirwa co kwinonora imitsi bari kumwe na mwarimu wabo abafasha kunonora imitsi ari iko ababwira amabwirizwa uko bagomba kwifata.

Butoyi ahejeje kwiga yaciye aja mw'idirisha gusama akayaga yariko araraba uruja nuruza araba bagenzi biwe uko bakina agapira mu kibuga

Gatogato yariko ariga mw'ishure n'abandi bana aho yumvise ashaka kwihagarika aca aja gusaba mwarimu wiwe urusha rwo kuja mu bwiherero.

Mu gitondo co kuri uyu munsi twatembereye kw'ishure rikuru rya don bosko ni amashure meza ari mu mabara abiri ibara ritukura n'ibara ry'ubururu risakajwe amabati banatweretse ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko

Twatembereye kw'ishure rikuru rya Vugizo batwereka aho abanyeshure baho baryama iyo bavuye kwiga tuhabona ibitanda vyishi kandi vyiza bikegetse kabiri kabiri tuhabona amamatera meshi asasheko amashuka yera tuhabona amarido y'ibara ry'umuhondo

Batweretse ibikoresho birimwo mikorosikopi idufasha kubona no kwiga utuntu duto duto cane tutabonwa n'amaso gusa, batwereka ikibaho kiriko ibicapo n'ibishushanyo, batwereka n'amacupa y'ikirahuri abikwamo ivyo bakoresheje.

Twatembereye kw'ishure rikuru rya rohero uhagaze mu muryango w'ishure ubona ameza akozwe neza cane mu mbaho no mu vyuma n'intebe zikozwe mu mbaho no mu vyuma iryo shure rifise amadirisha abiri manini cane.

Twatembereye ku kigo gishasha, kiri muri komine Kamenge, aho ayo mashuri yubatswe neza, akaba yubakishijwe n'amatafari meza ahiye, akaba asakajwe n'amabati, afise amadirisha ari mw'ibara y'ubururu, akagira n'imiryango iri mw'ibara ryirabura.

Mariya yadutembereje kw'ishure yigako mu kanyosha ayo mashure ni meza yubatse neza yubakishijwe amatafari akabasakajwe n'amabati mu kibuga vyaho hakaba hateyemwo ibiti vyinshi vyiza bizana akayaga.

Twatembereye ku kigo c'amashure matonya ya Musaga ,ayo mashure yubatswe mu matafari ahiye ,akaba asakajwe n'amabati, ayo mashure akaba azitijwe n'ivyuma hamwe n'inkingi z'amabuye.

Kanyana yiga kw'ishure rito rya kamenge iryo shure risakajwe n'amabati ryubatswe n'amatafari ahiye, rifise imiryango iri mwibara ry'ubururu mu kibuga caho harimwo ivyatsi vyiza vy'icatsi kibisi.

Muri iki gitondo cuyu musi twatembereye kw'ishuri ritonya rya Musaga dutembera mu mwaka wa kane batwereka abanyeshuri bicaye batekereje bariko bumviriza mwarimu wabo ariko arabigisha.

Gato gato yadutembereje kw'ishure ry'imyuga rihereree munyakabiga atwereka mugenzi we, ariko aracapa yakoresheje uburoso bwo gucapae akoresha n'amarangi atandukanya vyari vyiza cane.

kw'ishure ryisumbuye rya Bujumbura, badutembereje batwereka amashure y'aho ageretse gatanu, banatwereka amabarabara aca muri ico kigo, banatwereka ishure ryigisha bibiriya.